Ahantu hanini cane gose bashobora gukinira umupira w'amaguru. Aho hantu, urasanga hariho ibirato hariho imipira ndetse n'utundi tuntu bashobora gukoresha iyo abana bariko barakina. Kenshi uzosanga ari abahungu kuko nibo bakunda umupira w'amaguru.

B amashuri manshi y'abana bato abo bana bato barabereka ibintu vyinshi bitandukanye haba ibicapo haba ibintu bashobora gukina bakabigisha no gusoma ibitabu, ndetse n'ibindi bintu vyinshi.

Kera bagiye kuvoma ari ikintu batwara bakacuzurizamwo amazi ivyo bintu vyari bimeze nk'ibicupa ari aho vbagenda bakavoma bakabiterura canke bakabishikiriza abandi babe batwaze.

Muri ino myaka abantu baragenda bakagenda atari bake bagiye kuraba ibicapo vyacafye abandi bantu, ivyo bicapo biratega imbere abantu bakaronka amahera bakanamenyekana.

Ikibaho n'ikintu uzosanga kiri mu mashure yose. Ico kibaho, abanyeshure iyo umwigisha ariko arabigisha n'ico bandikirako, bakabigishirizako, bagashora no kugifuta, bakandika ibindi.

Ishuri rinini cane rwose ririmwo abana benshi abo bana bava mu bihugu bitandukanye, kandi bagashobora kwiga neza, kuko raba basa abigisha babakurikirana, kandi bakabitaho.

Amashuri yose kenshi urasangaho hari ahantu haba hari ibitabo vy'ubwoko bwinshi abantu bashobora gusoma iyo bari kurarondera ibintu bitandukanye ku bintu vyinshi ibyo abo hantu harorohera abantu iyo bagiye kurondera ibintu.

Ishuri ririmwo abana benshi abo bana ni abana bakunda kwiga cane kenshi iyo bahuriye ahantu nkaho barakunda gukwirikira mw'ishuri ivyo umuntu, ariko arabigisha, kandi bakabishirako n'umutima.

kigo kinini cyane rwose icyo kigo ni uburaru abanyeshuri bararamu abo banyeshuri baharara n'abanyeshuri bababasanze bahiyga birabafasha guhurira hamwe bagafungurira hamwe bakarara hamwe ndetse no mu ishuri bakagenda badacerewe